Nam7u addeti eqqida ha nam7u addetappe issinozikka misile densi sho dees aayi densize gizayssa gidikko dumma dumma kaththata purushite garsazan shiishshidi iza bolla kammides ha kammidayssadappe qasse gede baggara wolqame mithatikka bettishe dese.

Daro be huhphe qachidaytinne qachontayti qasse hara baggarakka ba huhpheza bolla dunguza qoofe wothidayti issife gididi deettes iseti aazi gidizaakkonne oykko aazi gizakkonna eretenna gido attin issipe gididi iseti haasayishenne be duuna doyishenne be kushe dhoqu histidi dizayssi qoncekko.

Heedzdzu addeti uttidayssi qoncekko ha hedzdzu adetappe giddon deizayssazi mobaale oykkides qasse ha lanqe baggan deizayssazi biire oykkides izetappe guye baggara qasse dumma dumma asati shiqida bessay deizayssa bessees ha aza shiiqiro gizayssa gidikko dumma dumma metota pelanas izeti dubbusha mala geidi shiiqidi izeti qofa issoy issora laamettiza sookko ha oydezikka izeti uttizayssa darokko.

Oyddu addeti ha baggara eqqida gede baggar qasse daro asati eqqidayssa bissishe dees ha oyddu hadatappe issi addezi qasse dugeha dero aysso kawota kawo geetettizayssaelawon geetettes hessika kushe gondalenne xambazaza oykkidi eqqides.

guutha tamare naytinne awati issife gididi shikidi uttidayssa bessishe dees hatamare nayta sinthen qasse dumma dumma kathati kontalizan komidiadhidi issi bolla deezayssa bessees gede baggara qasse oyddu jarkaneti issi bolla deezayssaka bessishe deees

ogen atati masuran woykko yafadan eqqidayssa bessishe deettes izeti eqqida bessazikka dgiya gidonta gin eroto naagikokka kushezan izeti mayo oykkida issoysara oykkida he mayozeska malazi booththaranne zo7orakko izatappeka gede baggara dhoqa bessazan dumma duma keeththa qorqoruti bettife deettes

Gaammo dere woga may'o maydi ubba asatikka shiiqidi eqqidayssa bessishe dees ha gammo woga mayozatappe qasse hara baggara izata kushe oykkida kalloppeka hara geetettizayssi hessikka xambaro geetetti xeeyshetees ha baggara tophiya geetettiza mayzamaynde cilil'o mazamaydi issi addes eqqidi dees.

namu addeti eqqidi deeda ha namu addetikka oosanchatakko woykko goshshanchatako izetikka deizay aazay gizayssa gidikko katha shiiqidasonko kaththay buketidi maxetidi ayfezi issi bolla shiiqidayssa bolla folofhiteza yeggidi iza qasse misile denthishe dehettes

daro naytinne asati issife shiiqidi deizayssa bessishe dees ha asatikka aazi oththizo gizayssa gidikko istifetetha woykko shiiqotetha bessishe dees iseta giddon qasse kaameykka gede baggada beettizayssi deishe dees gede baggada dumma dumma mithatinne ginben keexxettida keeththatikka bettishe deettes

Dumma dumma kawo woosanchati uttidayssa bessishe dees ha izeti uttiza sohozi woykko bessazi dumma dumma bessatappe dumma dumma metoti deishin ha meto pollana giiti kawo woosanchati shiiqidi uttiza bessa woykko daro oydey deizayssa bessishe dees.

Aaho denbay beettees ha aaho denbaza giddon qasse haaththe malizaysska abbati bettetees ha abbataza lanqizan qasse dumma dumma mithati iza giddon dolidayssi bettishe dees ha haaththatappe qasse bolla baggara dumma woykko dhoqa besse woykko zumay beettizayssi qoncekko.

Daro macatinne attomati gididi issife shiiqidi eqqidi ha be ishe deettes idetikka mayda may7ozi zo7onne karethara deizayssakko ha mayozaska sunthazi dunguza geetetti xeesites ha dunguzaykka gaammo boncho may7o geetetti eretizayssasakko

issi bessazan asati edzdzo kessidi uttidi deettes ha edzdzo maliza bessaza be sinthan woykko edzdzo maliza xaaraphe hizaza be sinthan wothidi deettes iza giddon qasse cililli ekkiza ciishati deettes ha asatikka issineti sineti be sinthen waraqataza woththidi iza bolla qasse biizzan xaafishe deettes

caallida asati issife giidi shiiqidi uttidayssa bessishe deees ubatikka ubbati gidonta attidakkoka izetappe aadhdhidi aadhidi issineta issineti kushezan kalloza oykkida aadhdhidi aadhdhii dizaytikka qasse hupheza bolla qoofe woththida sekaytas qasse qoofe woththontaytaskka issineta issinetas huphezikka bo7akko

daro kawo oosancha gididayti issipe uttidi deettes.izetikka azas uttido gizayssa gidikko dumma dumma metoti kawo oa asata bollanne dereta bolla de'iza metota polananne berishana giidi issipe zoretishenne haasayishe uttidayssi qoncekko.

Heedzdzu addeti uttidi deizayssa bessi shi dees ha heedzdzu addetikka ubbayta sinthen issi bireranne issi waraqatara beettishi dees hawaraqataranne birera xarapheza bolla beettishi dees inetappe qasse lanqa bollan beizadezas ayfeza bolla ayfe messata woykko mana xere geetettizayssazikka beettishi dees.

issi machaya beetta fi dawas ha macayssikka issi kezi hoykko huphizi keehi aduqonne gitidibeettes izakka maydassazi gaammo bonju mayo oykko dunguza geetettu dayssaza may7ada lo7iza oydeza bolla uttada haa xeella fi de7awos

daro asati issipe shiqidi dubbushidayssa woykko uttidayssa besishe dees ha daro asata sinthen qasse xaraphezi deizayssi qonceko haasati issinezi be tooza bolla kusheneza woththides issineti qasse be kushetaka issoy isso ara oyseti izeettes issinetikka qasse be mobayalezakka be ishe dizayssi qoncekko izeti izi aaze hasayizayssa gidikkoka eregibenna.

Oyddu addethi eqqidayssa bessishe de7ees; ha oyddu addethikka shuchcha maliza biiththazan eqqiza; izathappe issinozi qassi shanxxaa woykko goosho geetheththizayssaza ba7idi de7ees; izathappe gede dembbazan qassi haaththe maliza biiththazan qassi dumma dumma keeththathikka beeththishe de7eeththes.

Daro macati deizayisa besishe deas ha macatika issi mala mayo woyikko issi mala qamise getetizayisa mayidi ubatika dansizayisane dolizayisa besishe deas izatika kushen oyiqidi baqishe dizaysazi karabo getetizaysan xesetes.

Issipe shiiqidi de'iza asati ba woganne ba seera issi issineti be bollaza besidhin issi issineti qase mayoka mayidi deetes issi adera issi nayiraka qase issipe oyketidi de'ishin ha nayti ubbatika miicishe de'etes.

Oydu adeti issipe gididi eqida ha oydu adetape gede wulla bagara qasse nam'u adeti detees ha nam'u adeti qase Azi oykido gizaysa gidiko gosse malizaysa oykidi dunguzo mayoza mayidi qofe wothidika eqida izetape ha bagara qase nam'u

Oydu asati betishe detes ha oydu asatape qase nam'u asati macata gidishin nam'ati adetako mam'u adeti issi mala bootha mayishin qase nam'u macati to e medho mayidi deetes ubbatika ba kusheza issa ISSAra oysethidi ha simidi micishe detes

Daro woykko cora asati issippe gididi shiiqidi eqqidayssa bessishe dees ha asatappe gede guye baggan qasse dumma dumma woratinne boshsheti ekkiza zumati bettettes haasatikka kushen maata oykkidi dunguza may'o maydi dunguza qoofe woththidi issippe gididi eqqidi ha be'ishe de'ettes

issi aaya dizaara qoodhel masqala qachidaara ziqqi gada be'ashshe dewus mecashekka eqqada dewus izippe gede guye baggara qasse dumma dumma asati uttidinne ha beyishe deettes izatappe gedege baggara qasse mithara woykko issi bolla kotettida mithatikka bettishe deettes

Issi ayirane issi awara issippe gidiidi de'etees azi orhthizo gizayssa gidikko issippe ufa'etiishshenne ke'he miicidi be achcheza haa besiishshe de'ettees nam'atikka dunazan doyidi dettees adezika kushshezan guththa matta oykidayssi ke'ippe betishshe de'ees

Xompezi xuugetishe deizayssa be sife dees ha xompezakka xuugetiza mithati aza gizayssa gidikko woyshe geetettiza mithata issi bolla shiishi di tama izatan yeggishin izikka bolla pude eexxishinne salo bofo ishe deizayssi qoncekko asati iza qasse eqqidi be ishenne asatappe guye baggara dumma dumma afu worotinne bosheti beettosona.

Usupu asati eqqidi ha beyishe deettes ha usupu asatikka gammozoone borda wotaan bettizaytakko izatikka izata be qofa aaththishe issife gididi ha eqqidi aasayishe deettes izatappe issi addezas ayfezan mana xili deees

nudele gaammo asati keeththa woga woykko aqanas maaddiza keeththatappe issinozakko ha keethetikka yafadan keexxettidi keehippe lo7izayssakko izetikka bollara kamettidayssi guuxarake

Gammo deleti nuni gohutiza katha qommotappe issinozakko ha katha qommotappe issinozi uutha keteti xeesitees izas haycthazi keehi dalgatizayssanne cililizayssakko iza giddon kasse issiyadey aadhdhi liiqkida hessa besishi dees

issi soho asati beettishe deettis hasoho asatappe issu naazi adde kasekara qasse maca dish nam7ati qasse guutha naytakko izetappe issi naazi biittan eqqin issi naa guuthayo qasse indeyakka idimmada eqqadus oyddatikka issi malamayo may7da

issi woraza giddon asati ogezan hametishe deettis haworazikka dumma dumma mithatinne giitati gasheti giidi issife cilil idi bettishe deettes ha woraza giddon geeshsha ogey dees he geeshsha ogezan guutha asati hametishe deeshayssi qoncekko

Booththaynne salome doy beettizay deeshi dees ha booththazikka shahara geetettishinne izikka beettizay salo zanqo izappe gatessara qasse dumma dumma abbatinne haaththati beettosona ha abbatappenne haaththatappe lanq eratas dumma dumma bosheti ekkiza biittatikka bettetes.

issi maca dizaara uttada dawus ha macayakka as maydus sharbe maydus sharbezaska heedzdzu malay dees ha malatikka zoo celironne tooca geetetti eretettes izakka uttidayssazi shuchcha bolla gidishin uttada iza beyizayssazikka haaththay bollappe dugefiiseezan wodhdhizayssa be ashe deawus

Nuni asa nayti katha miza medheta qommotappe issino ha nuni miza kaththatappe issinozi buddenna geetetti xeessettees ha buddennaza giddon qasse dumma dumma ashoti xeellanassinne beyanas maanasayka nuna ufaysiza kaththati iza giddon deettes ha kathatikka ashotakko.

Guuththa nayti issipe yafaran eqqidayssa bessishe de'es ha guuththa naytika azas eqqido gizayssa gidiko bahilenne turuzume geetetizayssaza bessishe de'etes izetappe qasse so medosa getetizarakka beetawus ha medosaykka dorsa geeteta xesetawus hupheza bollaka booththay de'es.

issi keeththadi zaara beitta shi dawus ha keeththeyssikka ussi wulay beetteys keeththeyka dumma dummamedhotan be bolla etiyettada woyqutiyettara de7awut mithakaha keeththey aka mithara keecettadus keeththeyska bolla baggara azara kamettadu gidayssa gidikko xinqa geetettiza maatazan kamettadus

issi adey dizaysi Eqidi ha betishe Des iza achan Qaseka Bothara xafetida xuffe Azi gize Gizaysa gidiko Namu eropiya bankeza Gidon diza Chanalle getetizaysi De'etes ha chanalleti qase Issi xettane ichashu tamu Millene bira etophiya goshanchatas Imana Giza zoretidaysa Bessishe de'es

Uddupu asati beetishe de'etees; ha uddupu asatappe qasse hedzdzati maccata gidishin sekka atida usupunati addetako; he addetape issinozi doktere xeqlay ministere abiy ahimede geetetizaysaza hessikka itophphiya kawo geetetizaysazako.

eretida itiophiya giddon zal7anchanzal7anchan eretida adde dees heyaddezikka ali husene mehamede getetti eretes hessika anjettidayssa bessishe dees iza achchenka qasse iza laggezikka iqqii deizayssa bessishe dees

Issi adde dizayssi be kushey dimmidi miici she ha be achchabe si sheeqqides addezappe qass gatase baggara booththara xaafettida xuufey dees ha xuufez qaazi gize gizayssa gidikko hachcha gallassazan tana tiktoke geetettizayssazann tani aabe xagga geetettizadezala gaggana tana heen naagite gidi yootishe deees

Aaho denbazi bettishe dees ha aaho denbazan qasse aaho asati shiiqidi izan eqqidayssi qoncekko ha asati asat shiiqido gizayssa gidikko giya geetettizayssaan shiiqidi deettes izata giddon qasse nam7u kaamete giddon eqqidayssi qonce gidi bettihe deees.

asati woykko kawo oosanchati de7izayssa bessishe de7es ha kawo oosanchati gede baggara uttidi deizayssatappe issinozi itiophiya kawo dokter abi aymede woykko beltsiginna geetetti eretizayssazako

Hedzdzu asati de'ishe detes, hedzdzu asatappe nam'atika kompitereza xam'ishe woyko kompitereza beyishe detes, gede bagara qase izeta beyid eqishe des, izetappeka guye bagara dumma dumma gimben osetida kethataka beyishe detes

daro asati issipe shiqidi eqqidi deezayssa besiishe dees haasatappe issineti be kishe dimmidayssa issineti qasse huphezikka bowa gidizayssa bessees ha baggara qasse issi addezi eqqidi keze izeta be ishe dees izetikka eqqida bessa woykko soozikkeehici lilu demba woykko maatakko

Iisiyade dizayssi ha be ishe dees haddezaska hubeza bolla qoofe dees ha qoofezaska malazi booththakko izappe qasse gede baggara dumma dumma zo7o woykko dumma dumma hara medhon deida biitta qommoti deettes gede baggara qasse bilatati eqqishe deizayssi qoncekko

Asati demba woyko shuchara osetida besazan hametishe detes ha asatape qase issi adezi issi kusho fude dhoqu histidi pompaza oykides izappe gede bagara qase bothara osetida ogezika be' ishe dees

Nuni izeta bolla uttanassinne dumma dumma kubbayeta woththidi haaththatakka nuni iza bolla woththidi uyanas maaddiza miishatakko hara baggara qasse iza bolla uttidi ni kathataka iza bolla woththidi nuni maanas nuus maaddiza dumma dumma oyidetakko.

Qraxa seerata woykko qaraxa wogati deettes ha qaraxa seerati woykko qaraxa wogati awan deizo gizayssa gidikko duggeha dere asa ayso kilile giddon yoitiophiya duggeha dere asa ayso kilile giddon beettizaytakko haatay beishe deizay.

Nam'u nayti uttidi deeettes ha nam'u naytappe gede guye baggara qasse gita woykko aho wulay bettishe dees izetappe qasse sinthe baggara aaze dedessa gidikko pilastiqe oyde dees ha oydeza bolla qasse nam'u kubba haaththe izeti izara uyizayssi deeettes ha nam'atappe issi naazi mobaylizan asara hasayishin issi noz qasse kushen oykki dees.

Issi addezi uttidi dees ha addezikka aazi ooththize gizayssa gidikko nuni izara miisha qoodizayssazan iza qoodishe dees woykko taybishe dees iza sinthen qasse waraqatati deettes waraqatappe ha baggara qasse nam'u jarkaneti deettes addezappe guye baggara qasse suuqezan dumma dumma miisha qommotikka beettishe deettes.

Oyddu asatti betishe de'tes.ha oyddu asattika azi oththosonna giiko dumma dumma bessatan tammatti exiddi nu bolla metto ehana danda'ettes. Ha taamatta dhayssana woyko tammatti toyyana mala maddiza mishshatta otishe de'ettes.

Wotadereti isippe salfetidi deezayssa bessishe dees ha wotaderetikka katetha may7ora maydi katetha qoofezakka woththidi biittazi qasse izetizan eqqidayssazi shuchchara oosettida ogezan woykko bessazan hamettishinne salfetishe deezayssi qoncekko.

Addey dizaysi eqidi gede betishe dees ha addezika ba kushen aazi oykidees gikon ba koosheza dhoqu histiza maashine woyko mishaza oykides ha adezika azi hassa'ize giko eretonta agikoka adeza koshey dhoqu GANA mala izi hasayishe dees adezi qase azi mayide gizaysa gidiko garsera shubare zo'oranne karetjara walaka hesa gusika Gamo dunguza getetizaysa mayidi dees

Dumma dumma metoti diza saateni he metoza polananne he metoza hasa'idinne zoretidi giigisana gidi asati shiiqiza besayi beetishe Des, ha asati issipetetan shiiqidi utida besazika oyde getetizaysazi yafaran de'izaysi qonce gidid beetidi de'esi.

issi aaho bessay woykko sohoy beettishe dees ha aaho bessazi woykko sohozi aazaya ginessa gidikko daro asati issi miisha polana woykko issi miishay metodizayssa polana gidi shiiqidi uttiza bessakko ha bessazan qasse daro oydeti izeti iza bolla uttidi zoorettizaynne haasayiza oydezi keyeppe beettishe dees

nam7u asati mithaza bolla keedi keeththeza keexxishe deeettes ha asatikka mithaza issi bolla torgidi qachidi keeththeza buro doommishenne he doomettiza keeththazi kohippe pude bolla bana mala pude bolla keedi keexxishe deezayssi qoncekko

Daro kawo oosanchati sife shiiqidi eqqidayssa bessishe deees ha kawo oosanchatappeka nam7ati qasse izatas gaththizayssa woykko izatis izatas izati gaththana mala izatas dumma woykko izata oonatethay hadatappe dummatana mala imettida mayoy woykko may7o medhoy dees izetikka kusheza issinezi dhoqu istidi bessishe deees

wolqama shuchchappe ginbettida keeththay beettisho dees ha keeththaykka qorqoro woykko ginbe geetetti xeeysettees aazi ginbe woykko aaza keeththey geetettizayssa gidikko daro aho bessan deiza tamareti woykko yumberisti tamati isan aqizayssanne tamanizayssa malizayssakko

daro asati issife shiiqidi deezayssa be sife dees hizetappe issi addezi hizeta misile denthife dees ha baggara qasse ginbe keeththaza gatsan issi adde ekqi dees ha ginbezikka keehi lo7izayssanne ufayshiza ginbekko

beyanasinne xeellana lo7iza wolqame hashuchchappe ginbettida keeththey bettishe dees hashuchchappe ginbettiza keeththizas bolla baggara qasse usuppu wula wolkko guutha wulatikka beettishe dees he guutha wulatappe qasse daro guutha wulatikka beettishe de'ettes

Daro asati issife gididi shiiqidi eqqidayssi qonca gididi bettishi deees ha daro asatappe giddon qasse issi be hupheyth keza zoho qaalamenti yettidarakka beettashi dawus izetappe pude baggara ashan gu'ite malizay eqqidayss qoncekko bolla baggara qasse aho udginbettida keeththayka bettishi deees.

Asati issippe shiiqidi eqqidayssa be'ashe days ha asatappeka giddon eqqidayssi behu beza bolla qoofeza woththides ha qoofe woththizadezikka izas haymanotizi musilime geetettizayssi erettizayssakko lanqerakka qasse dumma dumma asati kume may7o maydi eqqida

gita wolqama keeththa woykko qorqoron keexxettida woykko shuchchan ginbettida keeththati beettosona ha keeththatappe biittazan qasse dumma dumma woykko guutha asa caaniza so kaame geetettizayti beettosonna ha sootikka woykko ha ginben oosettida bessati yumbersiti geetetti erettizayssata malizayssakko

Issi maccara issi addera eqqidi de'ettes ha maccatappe issinneya enddo gidishin issinezi addekko ha endiya azi oththaze gikko dhale bayizashe dawus ha dhaleza qase addezi yiddine oychchishe de'esi.

Daro asati issippe shiiqidi eqqidayssa besiishe de'es; ha daro asatappe qasse issi indiya woykko issi aaya nam'u kusheza dhoqqu pude salo histada ha be koosheza bessashe woykko wassashe de'awus.

Asati hedzappe bolla gidididayti issippe shiiqidi de'etes izetappe issi na'a dizara eqqada de'awus kushezika iis qashetidi des iiska guye baggara izi uttetiza oydezi de'es izoka issi addezi dizaysazi nam'u kusheza oykidi gede be'ishe de'es.

oyddu asati betishin izetappe qase hedzdzatikka macata woykko indetakko he indetikka be nayta ba'idi woykko idimidi detes, izetappe giddon eqidara micada ha be'ashe de'awus, izetappe qasse gede baggan uttida addezi gede simmidi de'es iza guye baggan qase katha woykko boyna getetiza haythezikka betishe de'es.

nam'u asati ha be'ishe de'ettes ha nam'u asatikka be kusheza idimmidi de'ettes izetikka asi saaketiza woykko harggettiza wode izeta aakamiza asatakko izataska aazi de'izay hupheza bolla qoofey de'ees

Asati issoy issara shiiqe ekidi hasayi shi deezayssa bisi shidees ha asatikka be qoodheza bolla booththappenne zooppe oosettida dungusaza yeggidi yeqqidayssa bissi haasatikka kawo shoosanchata malizayta.

Issi naya dizaara ha beyada eqqada dawus hanaayakka kushen bi7ire oykkada xaafashe dawus kushazanka qasse kushe saate aaxadus ubeza bollaka gulantada uttadus gede bakkara qasse dumma dumma baraqatatikka xapeza bolla bete etes.

aayeti issipe gididi hamettishe deettes ha ayetappeka ubbatikka be kushezan goosho oykkida issi neya qasse saane oykkida izetappe qasse issineti uyettiza merinda geetettizayssaza ponpazaara kushen oykkidi issipe gididi oykkidi hametishe de'eettes

asati issoy isso ara ponchetidi eqqiri deeizayssa bissishe dees haasatikka aazi ooththiso gizayssa gidikko be woganne be seyera bissishe deettes aas ooththizo gizayssa gidikko qexaza issoy isso ara gididi baxishenne sha gishe de7ettes ha baggara qase ushsha woykko laslaasa ushsha geetettizayssazikka bettishe deees

nam7u asati deettes ha nam7u asata sinthin xaraphenne dees ha xaraphiza bolla qasse mobayley dees mobaylezachchan qasse tukeyza siney deees ha nam7u asatappe issi addezi qasse kushen keehi ufayeti shekka mecishe dees izappe issinozikka miirinda geetettiza ushshazakka woykkoppefisi geetettiza ushshaza uyishe dees

Asati shiiqidi uttidayssanne eqqidayssa be shiishe deees ha uttidaytappe heedzdzu aayatinne heedzdzu macati be guutha nayta kiyozan udumidi deezayssa be sishe dees izata giddon qasse uttida issi aawazi beupheza bolla katetha qofe woththidin qasse eqqidayssa zikka izata be ishe deees.

issi ade dizayssazi ba ayfeza bolla manaxile gizayssaza woykko ayfe masote geetettizayssaza wothidi ha beishe dees ha addezikka qasse iza kooshezi dhoqu gaana mala woykko keehi gittidi siyitettana mala iza sinthezan iza koosheza dhoqu istiza mashinezi woykko miishazi de ishe dees iza guye baggara qasse dumma cilil mithatikka bettishe deettes

Harganchati issife gididi deezayssa bessishe dees ubbatikka ba ayfeza goozisidi woykko be sakidasooza goozisidi de'ettes kushenka benatetha bessiza wara kaataza ubbaykka kushen oykkida izatappe issi addezi qasse kallo woykko issi indeya kallo oykkadus.

issi haakime dizayssi issin deys kusheza narfeza caddishe dees haayeykka saketidayssi erettes aayeyska woykko aawaazaskka huphezi pulumidayssa woykko booththa bessishe dees sekara qasse hara lanqen eqqida asatikka iza eqqidi xeelishe deettes

iisiyay dizaara qamisa woykko gabare geetettizaysseza mayada eqqadus aazi oothashe de7aze gizayssa gidikko be kushezan oykkada duunaza bolla qiza koshezi dhoqu gaana mala izan haasayashe de7awus

Issi macazanne issi naara issippe deettes ha'i indeyakka woykko ahaya be naaza idimmada iza beyashekka keehippe ufayettashinne miicash deawus na'ey akka woykko indeya be hupheza bolla booththa naxalizan gullantada uttada de'awus naazikka keehippe miicishinne ufayettishe beees

Heedzdzu asati beettishe deeettes ha heedzdzu asatappe qasse issi macaya be naa idimmada uttidayssa be sishe dees ha baggara qasse booththa may'o maydara qasse akime geetettishin haakimeyakka izeta narfe cadana giidi moolisishe deizayssi keehippe qonceko.

issi hospitaalizan woykko issi haakimiza sosani issi adde dizayssi dhaleza shammana biidi nayppe dhaleza oychidi ha ekkishe deees nayakka booththa may7o maya eqqada oykko uttada izippe gede guye baggara daro dhale qommotikka deizayssa bessishe deees

Issi aadde dizayssi dunguza maydinne ha beyishe dees haaddaza qasse chayna zeretha maliza indiyakka ha bessashe de'awus izakka mayda hassasi kaaze giyayssa gidikko qamisa getettizayssaza may'ada qoodhezanka yaggada de'awus hizippe gede guye baggaza dumma dumma asatikka eqqidi deettes.

Asati shikidi deezayssa fe sishe dees ha asatappeka gade baggan deiza asati akime giitettizaytakko aazi utho gizayssa gidikko asata duunappe dumma dumma hargeta aakamisho deettes goye baggarakka issi akimezi eqqidi be ishe dees

issi maca inde dizaara ha be'ashe dawus ha7indeyakka aasi ooththa she dazo gizayssa gidikko kushezas izan izas qae kushe saatey dees izakka biire oykkada waraqataza bolla xaafashe dawus iza achchenka hara asati uttiza oydezikkadeishin iza achchenka xarapheza bolla qasse dumma dumma waraqatatikka beettetes

Daro kawo oosanchati issippe gelidi uttidi haa be7ishe deetes.ha kawo oosanchatappe issinozi dugeha tophiya dere asata ayssizakawoza geetettees.izikkka xilahune geetetti xeysettees.izikkagiddozan eqqidayssi qoncidi beettishe de7ees.

Gede bagara qorqoroy beetishe dees he qorqorozi qase shuchappe oosetidaysanne gimbetidaysako izappe ha bagara qase duma duma maatati melishenne melidi iza gidon qase biratati eqidaysa besses.

Gede haaho bagara daro asati hametishe duzaysa bessees. Izetika hametishe dizay shuchcha giddonko. Daro shuchchat dees. He shuchcha gidora hametishe deetes. Izetappe qasse lanqera lanqera shuchchara ginbetidi kechay beetees. He kecha bollara qasse dumma dumma mithatika dolidi deetees.

Gita shuuchchappe woykko aashuwappe woykko siiminttoppe oosettida aaho wolqqama keththe woykko qorqoro getettiza aaho ginbezii bettishe de'es ha gimbezii issi baggara kareththa medhora tiyetidayssa gidishin issi baggay qse buullakko nam'attikka issi bolla oykettidii keehi gidizay qonccekko

Asati issippe shiiqi eqqidayssa bessishe de'es. Ha asatikka be kushe issoy issuwara baqetishekka baqqishe ubbatikka tohozan caammaza aaththidi ubbaykka kume mayo mayidi ha eqqidayssa bessishe dees. Ha asatikka ta qoppishin kawo oosanchchata malizaytakko.

Nu dere gaamo aawati bonchetidaytanne asati dosidaytako, ha asatika nuni oyetizo wodene issoyi issa bolla adhiza wode nuna maatazan oykidi oginthiza aawatako , ha aawatika ba hu'eza bolla dunguza qope wothid izetika qase laxanaza be hashe bolla mayidaysi keehippe qonce gidid beeteshe de'esi.

Asati kethata gidon eqidi betishe de'etes, ha keethatika qorqoroppe woyko mithappe kexetida kethata getetishn , izeta gidon eqid izeti izi azi hasa'idakoka eretona agikoka asata gede bagara be'ishn cilil ekida Mitha woyko matayka betishe de'es.

Daro kawo oosanchati issippe deetees. Izata gidoppe dugeha dere asata ayssiza kawozi woykko xilahun getetiza addezi issi addezara sarota gaagishe de7ees. Sekatikka eqizi ezata be7ishe de7etees.

tukketi woyqo tukkefuteti toketizasunne dolizaso bessishe dees izeta dumma dumma awatinne irati bukkidi izeta bolla metoyhonta mala bollara qasse buuxara keexxettida keeththetikka bettishe dees bede baggara qasse daro mithatikka deizayssi qonceko

nam7appenne heedzdzappe bolla gidida asati de'ettes ha asatappe nam7ati macata gidishin heedzdzati qasse attuma woykko addetakko ha macatappe issineya qasse oydeza bolla woykko xalapheza bolla woykko tamare keeththa nuni iza bolla utti tamariza oydeza bolla uttada goozettada deyawus

nu deeththazas nuus koro denxa gidizay oykko nuus gaaso gidizay aazay gizayssa gidikko oosokko ha osotikka dumma dumma mithata dumma dumma bessatanne sootan tokkana bessees dumma dumma biittati woddonna malanne qaatettonna mala mithata tokkidi izetara oyshetho bessees qasse macatikka gidin biittaza iza achchin shiishshidi pittano bessees

shuchchara oosettishenne oosettonna deiza biittay de'ishi dees hawogezia issi baggazi shuchchara oosettin issi baggazi qasse shuchchara oosettida ogezikka poolettishe deezayssa bessishe dees gede baggaza dumma dumma qolqoron keexxettida keeththatikka deyshin izakka izeti misara tuulizayssi qoncekko

Bollara cililli ekkiza matati beettishe deetes ha cililli ekkiza matatappe ha baggara qasse keela hoykko bosheti ekkiza shuchchay beettishe dees garsan qasse denbazan daro shuchchati issi bolla shiiqish deezayssaka bessishe dees ha shuchchati aazas shiqido gizayssa gidikkoka dumma dumma keelata nuizan keellana nuus maaddizaytakko

isi aho denbazan daro melida matati beettishe deettis ha matatappe qass gede baggara dumma dumma keeththeti woykko shuchchan woykko ashawappenne simintoppe ginbettida keeththeti deettis ha keeththeti bollara qasse zo7oa kamettidayssi qonce giidi beettishe de'ees

issi wolqama keeththay buro keexxettishe dees ha keeththaykka shuchchappenne mixappe oosettida woykko simentoppenne ashfappe oosettida keeththakko ha keeththiza garsan qasse dumma dumma mithati shiiqidi issi bolla korettidayssa bessees ha koretida mithaza achchan qasse asati issife shiiqidi deidi zooretishe dezayssa bessees

asati issipe gididi shiiqidii addetinne guutha h nayti gididi deettes ha nayti nne gita ddeti woykko gita asati aazi ooththishe deezo gizayssa gidikko poo7o nuus immiza shubozay mitha bolla yeggishe deettes ha poo7o nuus immiza shuupozi woykko aazas yegetize gizayssa gidikko nu korontey nuus poo7ana mala woykko izi poo7oza nuus immana mala iza yeggishe deettes

Nam''u adeti eqqidda haa nam''u adetappe issinazzi qase pude kushshezza bolla pidi hostidees.izettikka azee gizo Gizayissa giko asa natas matayinne asa nayitas immetida dumma dumma matayinne boncheto hidi iza oththishshe detees.issi adezikka kushezanni mobala oyikkidi hesa taa ha'i gidayisazakka gishe dees.

Beanasinne keelonas lo7iza bessati beeti hedeetes ha bessafikka duma dumma mitha puuteti tokeotidi doliza bessako izetappe qas gede baggara qasho gimdotidasoozan nam7o bayndidati kaqqiqidi deezayssa bessi shode ees.

Ichashantho tamu laythazan maca nayti be maataskidi be dimxe immizayssanne itiophiya dichas maadizayssakko ha macanayta dimxeynne hizeti nu haasayiza be maata bonchetizayssikka itiophiya bonchetetha bessishe deees.

Bollara nam'u banderay beettishi dees gatasera qase xaafeti day'aze gizayssa gidikko ichachu tammu laythantho bolla gakkidi macanayti bees immida maatanne he maata izati bonchi shi dezayssi qasse dumma dummanu deretasika go'a gidizayssa bessishe dees

na7mu asati beettishe deettis ha nam7u asatikka asata wogaynne seeray woykko asata maatay bonchettana mala naagisidaytakko izetikka dayna geetetti eretetos erete turana izeta sinthezanka waraqataynne biirera izeti xaafishe deezayssi beettishe deees

issi adde dizayssazi kushshesan waraqatta oykkidi uttidi de'ees iza sinththezankka xaraphphezi de'ees ha xaraphpheza bolla qasse waraqatada shiishshi oykkidi uttidees ha addezikka pirde soo woykko pirde keeththa geetettizayssazan uttiza addizakko ha addezaska oosoy woykko iza go'ay aze gizayssa gidikko assa naytta mattay bonchettana malanne nagettana mala ooththizayssakko

issi adde dizayssi be kushe dhoko ooththidi ha be ishe dees haaddezikka aazi gize gizayssa gidikko aaasanatethabolla woykko asa nay ba maata bonchana bessees ha maataykka aazi maataya gizayssa gidikko chaybi edise baadese geetettizayssi ubbasonka woykko ubba asaska bonchettana besses gizassa bessishe dees

Maccatinne issippe gidida aaho dembazan othishe de'izaysa besishe de'es, ha macatinne ha aadeti aaziboothizo gizaysa gidikon pitozaysacwoykon peuxa getetizaysaza oykid nu herazanne nu bolla dumma dumma metoti yoonta mala nu herata pitishe de'etes

Daro sohothi beeththishe de7eeththes; ha daro sohotha dumma dumma nu kaamethi woykko dooyzerethi goyishe deeththes; ha dooyzethi aazi ooththido gizayssa giikko dumma dumma bessathappe caanishe deeththes; aaze caanishe dizayssa gidikko dumma dumma anqqasha qommotha caani ehidi issi bolla kamereththishe de7eeththes.

Issi wolqama kamezi aho anqashata caanni efidi deishe dees aawa caaniza gizeyssa gidikko izati ha anqashati aasa bolla dumma dumma meto ehonna mala izata asappe shagidi iziti yegettiza su izata yeggana mala caani efishe deees.

daroo asati ogeza bolla kidi de'izayssa besishe dees ha asati qaazi ooththi ogizayssa gidikko ogeza bolla dumma dumma anqashati doonta mala iza pittishi deettes issoy issoaka kushizan peyxa oykkida izatappe guye baggara qasse cilil7o woykko awu mithayka bettishi de'ees

Asati shiiqidi kume maaamay'idi kaameza sugishe deete akamezikka dumma dumma an qashata caanidi efizayssa be ashe days gede baggarakka qasse hara kaamay dees akamezikka asa caanishe de hizayssi birettishe dees.

Asati issi heyataza woykko issi bessaza lo'ethishenne pittishe de'ettes kushe sankasheti oykkidayssazi aaze gizayssa gidikko pittiza miisha woykko feyxa geetetti xeeysettees gede baggara qasse be huphezakka guulantidi ubba asati ogezan eqqidi ogeza lo'ethishenne moolisishe deszayssi keehippe qonca gididi beettes.

issi kaamezi caanishe de7izayssi beettes izi caannizayssazikka aazey gizayssa gidikko dumma dumma anqashati qashetidayssa woykko marabazan izeti qashetida issi bolla dizayssa gede caanishe deettes ha anqashayka nu bolla dumma dumma hazgetanne metota ehonna mala nuna maaddishe de7izayssakko.

daro asati issife gididi shiiqidi ooththishenne issife eqqidayssa be isha deays haasati kaasi ooththo gizayssa gidikko dumma dumma anqashata shiishshidi issi bolla xuuganassinne issi bolla shiishshashe deeettes hanqashata nu bolla meto ehonna mala nuna korotidi naagishe deettes

Hasati issippe gididi bayidiyefi ehidi shiishshishe dezay aazay gizayssa gidikko dumma dumma bessatappe kontalizan caani ehidi woykko izan konsidi aathiehidi izeti issi bolla gussishe woykko qolishe deezay aazay gizayssa gidikko anqasha geetetti xeeysettees.

asati ubbay shiiqi di ogezan eqqidayssi beettizayssi qoncekko ha asatikka ooththo mi ishaza woykko akafa geetettizayssaza oykkidi izara ogeza lo7athifenne izara giigissishe deettes hasatikkaaas ooththo gizayssa gidikko kaameza giddon dumma dumma anqashata caani efishe deettes

Kameti caanishe dizay aaze giza issa giddikko dumma dumma bessatappe anqashata ehidi caanne ehidi issi bolla shiishshishe deettes. Ha kameti anqashata shiishidi issi bolla caanedi woykko qolonna giza issa gidikko asa nayta bolla daro meto gatana dandayettes.

Kaamezi issi ogeza bolla eqqidi anqashata caanidi eqqides ha kaamezikka giddora doye deesayssa bissees sinterakka qasse izas medhoz woykko malazi booththakko goye baggarakka karethakko.

Karethan xafetida xufezi betishe des ha xufezika hezhu pidaleppe kezides hesika payda getetes tophiya asati be onatetha erisana giditophiya asatas ke'ida onatethako

Issi lo'iza macaya ha beyashe de'awus ha macayaka keha ufaysizsnne izis medhozi kehi lo'izaysako iza qodhezanka qaseka masqale getetizaysi qasheti des nayisika isikezi duge alidaysako isikeza bolla woykon hupheza bolla qopeyka de'es

Itiophiyay issi no gidana bessees hessika waanidi hanizayssa gizayssa gidikko itiophiyay ubbaykka benatethe erissanas ubbaykka issi mala malata oykkana bessies hessika payda digitale mataq geetetti xeesettes hessika oonassinne aazi goyza gizayssa bessishe deees

Issi macasiya beettashe dewos ha macasiyakka xeelifinne biishin keehi lo7izaaronne zo7o gididarukko iza sinthezan qasse mobaale dees ha mobalezikka xarapheza bolla wothada issippe uttada ha bi ashe deyawus.

adezikka eqidi woyiko utiddi ha beyishe deyesiadezasika ayife bolla manaxire getetidayis deyesi hessika azi gide gidiko etophiya asati kare asatara eretana mala adezi othiza adekko .

Issi adezi ha bedi micishe des izzappe gede guye bagara katha qomotappeka issinozi betishe de'es ha kathappe issinozi badala geteti xeysetes ha badalappe pude bagaraka daro kametika issippe shiqidi eqidaysa besishe de'es

Issi wolqama katamay beettishe dees, ha wolqama katamazan qasse dumma dumma lo7iza keeththatinne qoqoreti shuchappe ginbet gidayti beettishe dees iza achchen qasse dumma dumma banderati eqqidayssi dees ha banderata achchen qasse asati booththa mayo maydi issipe gididi yafaran deizayssi beettishe dees.

daro macatinne attumati addeti gutha nayti issippe gidid ekidi ha beyishi deettes izeti ekkida gasozikka aazas gizayssa gidikko eretona agikokka issoy issora ubatikka lo'izayssanne xellishin ufaysizayssa malid ha be'ishe detees

Kawo oosanchati dumma dumma beu sinthizan pampanne kompitereza wothidi xaafishe de7ettes izetikka ta beishin dumma dumma asati chayna zeeletha gidishin dumma dummati qasse itiophiya zeletha molizayti sipe giidi de7ettes

kawo oosanchati sipe gididi uttidayssa bessishe de7eettes ha kawo oosanchata giddon qasse nu dere gaammo asati boncho immiza asati woykko nuus woga immiza asati woykko woga nuna igintiza asati be hupheza bolla dunguza qofothinne xambadaza oykkidi uttidaysska iceta giddon deeettes

kawo oosanchati woykko chayna zeeletha malizayti sipe shiiqidi oydeza bolla issifetethayn uttidi deizayssa bessishe dees izetikka aazi beyizo gizayssa gidikko eqqidi deizadezi izeta ha qasse tamarsishenne izetas yootishe deees

issi denbazan tamare keeththati bettishe de'ettes ha tamare keeththatappe gede baggara aho katamatinne aaho mithati de'ettes ha tamare keeththati issoy issora oykketidi ginben wosettidayssi gidishin ha baggara qas ogezi suuran beettizayssi qoncekko

Issi kaanesis caanji efisha deizayssa beyashedays izetikka qachidi iza bolla kredi uttidayssa beyashedays ne kamezappe qasse gede baggara aaho wolqama mithaykka xillil7idibetishi dees kamezikka izara hamettiza ogezikka shuchchara woosettida ogezakko

heedzdzu asati eqqidi haasayishenne zooretishe woykko tobetishe de7eettes ha heedzdzu asatappe issi neya indo gidish nam7ati qase addetakko he addetappeka issi addezi ihiyitophiya ayssiza kawuza geetettes izikka dotore axeqalay ministere abi aymede geetetti xeeysetees

asati issipe shiqidi uttidinne tobetishenne haasayetishe deezayssa bessees izetikka aazi tobetizo weykko aazi haasayettizo gizayssa gidikko isso issoaza zoretishe dumma dumma metota polanassine birshianas kidi uttidayssa qonce gidini be ashi deays

issi beyanassinne zeelanas lo7iza acililo biiay dees acililo biippesan qasse giddora azedega bizayssa gidikko ogey dees acililo maatazi feehi xeellizayssanne ufaysizayssakko bude baggara qasse gimbe qorqoroy bettikekkadees

Issi adde dizaysi ha be'idi hasayashe de'es. Ii hasayizayisika aze gizaysa gidiko erethibena. Izza sinthazan qase karethara betiza izza kosheza dhoqu ostidi hara asika siyana mala otiza misha de'es. Ha adezapeka gede guye bagara daro asatika ootishe dizaysi konceko.

Adde dizayssazi eqqidi dees ha addezikka achcheza doydes haaddezaska hupheza bolla booththa qoofey dees addezaska izi mayizayssazi aaze gizayssa gidikko booththa shuurabe may'des addezi aaze haasayizayssa gidikkoka eretibenna iza sinthezan qasse iza kooshsheza dhoqu histiza miishezikka deizayssi qonceko

daro kawo oosancha malizayti isipe gididi eqqidi deida ha kawo oosanchatikka pushen izeti xaafidi oykkida waraqata bolla deiza malatay dees ha malatayka aazi gize gizayssa gidikko izeti aaththiza qoode magazi aaze gitettizaakkonne eretibenna isipe gididi oykkidi ha aaththishe deettes

nam7u asati beettishe de'ettes ha nam7u asatappe issi addezi bo7akko hessa guussayka izetas izas sintha baggara deiza issi kezikka dendides guussa qasse ara baggara issi n deya zo7o woykko huphe issi kezikka zo7i beettizaalkko izetikka issife uttidi deizayssi qoncekko

Ichachu asati eqqidayssa bessi shi dees ha ichachu asatappe heedzdzati macata woykko aayeta gidishin nam'ati qasse addetakko izetikka aazi ooththo gizayssa gidikko issi macaranne nam'u attumatara issife gididi issi waraqataza beishe deettes.

nam7u kawo oosoti woykko kawo ooso ooththiza macati woykko indeti isippe gididi beettida izetikka aazi oykido gidayssa gidikko kawo maaray woykko kawo seeray bonchettizay iza giddon xaabettiddayssa maxaafa geetettizayssaza oygidi deettes izetappe guye baggara qasse itophe bayndereqqa bettishe dees

ispotey shiiqiza bessata gidi bessishe dees izatikka hayzoeretishe boykko issife issoy issoara hasayetishe deezay aase gizayssa gidikko ispote dicho boykko ispotey shiiqiza so woykko bessa hasayishe deettes issi baggara nam7u addeti ekki dishin issi baggara qasse heedzdzu macati ekkide ussana

Wottadereti xeellishininne be'ishin yayyisazaysatakko. Izettikka aaza giddon uttido gizayssa gidikko kaame giddon uttidayttikka eqqidaytikka issippe gididi de'etes. Tay be'ishin oyddu kaameti beetosona. Oyddu kaametappe gede baggara woray beettishe de'es.

Wotadereti isoy issara gididi salpeti eqidays dees ubatikka bekushen masaraza gizayssa oyqidi babisizzaysanne kehi yayisizzayssa ididi begidon qasi zo'za deyzza missile wothida.

daro asati issipfe shiiqini deidayssa gissishe dees bagga asati biittan uttidishin bagga asati qasse lastike oodeza bolla uttida ha baggara qasse issiyadezikka eqqidi deees ubbatikka zoretishenne issoy issora tobetishe de7ettees

Heedzdzu asati uttidi deettes. Ha heedzdzu asatappe nam7ati qasse be hupheza bolla qoobe woththida. ha nam7atikka daannata geetettettes. izeta sinthen qasse izeti izara haaththa iza pampaye dees. kushshesanka aazi oykkido gizayssa gidikko biire oykkida be sinthesanka waraqata woykko maxaafakka woththida xaraphezikka izeta sinthen uttides.

daro daannati issipe gididi eqqidi deishe deettes izata giddoppe issi daannazi qasse be kushe gede piddistidi issi kushetan biirezaranne waraqatataza oykkidi gede izatas haasayishe deettes gede baggadezaytikka ha simmidi qasse siyishe deeettes

Asata caaniza kameti ogeza bolla eqqidi deettes. Ha kametikka yafara gididi eqqidi deezayssi qoncceko. Izetappe qasse gede baggara dumma dumma ciishsha michati eqqidayssi keypebetishe deees.

Ubbathikka shiiqidi uththidi be7ishe de7eeththes; aazee be7isho de7izoo gizayssa gidikko thelebezhine geetheththizayssaza be7ishe de7eeththes; iza giddon dumma dumma asatha misilee beeththishe de7izayssa xeellishe de7eeththes; uththida asatha sinththenikka dumma dumma komppitherethikka uththidayssi qonccekko.

asati isippe gididi shiiqidi uttidayssa bessishe de'ees ha asata sinthen qasse xaraphezazi beettes xaraphezappe gede guye baggara daannati woykko asata sarotetha woykko asata maatana gizaytikka de'eettes izetappe ha baggarakka qasse oydeza bolla issi naazi uttidi bees

Hedzdzo asati beettishe deettes ha heedzdzo asatappe issi addezi daanna gidishin nam7ati qasse seka mela asata gidishin namati isinozi qasse guutha naakko he daannazaranne issi addezara kushe sarothishe deettes daannazikka guutha naaza ha she7oykki deeqqida.

daannatikka issife gididi eqqishe haa beyidi deettes izatappe issi daannazi kusheza gedes hatotethas immidayssa malidi qasse issi kushezani waraqataza oykki diggazi izeta be ishe dees sekayti qasse oyddatikka ha be ishe deettes

issi aaho goykko gita ginbezi beettishe dees ha ginbeza achchazan qasse aaho denbazan asati shiqidi deettes hasatikka onanta gizayssa gidikko wottadere geetetti erettetes ha wottaderetikka itiphiya asata sarotethay naagana mala izetti naagizaytakko

kawo oosanchatinne dumma dumma daannati issife gididi eqqidayssa bessishe dees ha daannatinne kawo oosanchati waraqataza bolla uttidaytinne eqqidayti xaafishe deezayssa bessishe dees hizatappe gede baggaza dumma dumma maata wekko cilillo maatatine mithati bettishe deezayssi qonceko

daro asati issippe shiqidi uttidayssa bessishe de7es ha asatikka aaze geetettizayssa gidikko daannata geetetti erettettees ubbaytikka uttidi tamarishenne tobetishe woykko issoy issara gididi hasayetishe deezayssa bessishe de7es

Isiyade dizayssi woykko daanna malizayssazi be boohca woykko bulla mawaza maydi haa uttidi be ishe dees aazi ooththi gizayssa gidikko bi irezara waraqattaza bolla xaafishe dees izikka iza bolla wothidi xaafizayssazi xaraphiza getikixaysseties.

Ha shiqidi issipe hasayishe de'iza asati nu wogayne nu seray woykon nu mattay bochetana mala nu kawoyi nusi immidaytako izetika asay issoyi issara oyetishin issoy issara hanqetishin issoyi issa bolla adhishin e adhizayta qaseizetz iginthizaysanne izzeta woga nagiza asatako izzetaska mayozine izetas qopezi erises.

Tuuke puttey buro diccashe deiizaysi bettishin ha tuuke puutteyippe bolla baggera miththara kexxetida he miththata bolla qasseka dumma dumma polloshiteti wodhidayssi bettishe dessi gede baggera qasse aho miththatinne dumma dumma kaththa ayfa ayfeti bettizayssi qoncce.

Aho hatay gogishe de'es hathaza gidon qase asati iza gidon gelidi hamutishe de'etes ha asatape qaseka lanqezara lanqezara duma duma mithatinne duma duma uthati woyko muzetikka issipe de'izaysi betishe de'es.

Itopia kawo dokter abiy ahimede getetizaysazi utidi ha be'ishe des izika aze gize gizaysa gidiko duma duma osotas izi imiza woyko oyshetida oyshatas qofa imishe de'es.

hi yadde dizayssi be ayfezara ba bisidi aade nam7u kureta oykkidi dees ha addeza sinthesina qasse kompute retes addezappe gede guye baggara qasse naytiza bolla tamariza fokke xaafiza miifes katethara beettife de7ees

asati shiiqidi uttishe deezayssi qonca gidid bettes ha uttizaytappe issi addezi be kusheza duunaza bolla woththides izetappe qasse issi addezi ubooththa qoofe woththides ubooththa qoofe woththidayssazi qasse dunguza may7okka maydayssi qonca giddi bettishe dees

daro kawo osanchati dumma dumma may7o maydinne dumma dumma qoofetakabe huhpheza bolla woththidi oyddeza bolla issippe shiqidi uttidayssa bessishe dees izeta sinthan qasse nu dere katha muussa wogatappe issino gidida qixa geetettizayssa zammanas gididi issippe baxetona qixaweykko mule qixxaza woththidi deettes

Issi mith toketida bessazan woykko puutey toketiza sohozan issi adde dizayssi ziqqi gidi puutiyo ishalisishenne izi achchi biitta shiishshishe dees. Addezi hupheza bolla qoofe woththidi be qoodheza bolla qasse dungguza qachi dees. gede baggara qasse ooso miishazan addezikka biittaza caddishe de'ees.

Issi inde dizaara ha be ashe de7awos indeyakka oona geetettazu gizayssa gidikko addis abeba katamaza ayso ayssiza aay7okko izakka aazi gizayssa gidikko nam7antho deeththazan koridire deeththa woykko koridire ooththoza bessada gaazexeynatas immashe woykko xiyaqeza misalete woykko xiyaqeza iza immashe deizayssi qonchekko.

daro asati ubba issipfe shiiqidi uttidayssa bessishe de'ees izetikka shiiqidi tobishenne zoretishe deyzayssa bessishe dees izetappe issi adezi waraqataza kushshen oykkin qase issi adezikka xaafishe de'ees

ooaaho dembazan woykko cora asati issi fe shiqidin itiophiya baynde gaza oykkidi de7ettes aazi gizo gizayssa gidikko itiophiya kawo doktor abi aymede gizayssazi nuus lo7okko izara nu gizayssa gidikko nuus dichchay dees izara dizayssa gidikko nuus metoy ubbay poletes giidi be kooshe mishe de7ettes

Nu direy gammo heera woykko gammo wogan metettiza katha woykko muussa wogati deettes ha muusa wogatappe issi nozi qixa geetettin eretizayssakko ha qixaza koyro issi addey shagizayssa woykko baxizayssa gidokko hessafe guye ubba asati meettes izetikka he bo qixaza baxana gidi iza giddon masha yeggidi deettes.

asati ubbay shiiqidi be kushe baqqishe de7eettes isetikka baqqishe deizay aaza gizayssa gidikko issi ade dizayssazi waraqata oykkidi gede izetako bishe deishin izi bizayssaza iza beyidi ubbatikka dendidi mecishenne kushe baqqishe de7eettes

Daro asati isife shiiqiri deezayssa bessishe dees hasata giddon qasse tophiya kawo woykko tophiya ayssiza taqilay ministira abi geetettizayssazikka bettishe dees izetappe ha baggara qasse nuni mithappe demmiza mitha ayfi metettiza mooltay afkado geetettizayssazikka besa xinezas bettishe deees

Asati issippe gididi hamettishe deettes. Ha asatappeka issi addezi pampa oykki des. Gede baggara qasse nam'u heezzu addeti hupheza bolla qoobe woththida izatappeka gede baggara qasse qorqoron keexxettida keeththe beettishe dees.

iEtophiya kawo dor abi ay mede geetettizayssazi eqqidi dees haytiophiya kawo doktor abi ay mede geetettidadezi ha baggara itiophiya bandera heedzdzu malkey goykko heedzdzu medho deizayssa oykkides hessika cilila zo7onne tooche medho deizayssa bayndelasa oykkides.

Nu deley gammo biittan boncho may7o geetetti xeeysetti demmayotees he mayozikka zo7opfenne katethappe woosetti demmayokko izikka aazi geetettize gidayss gidikko dunguza geetetti xeeysettees ha dunguzaza nu gammu asati isife gididi maydi utti dirayssi qoncekko.

Aho demibayi betishe deyesi aho demibanika duma duma assati eqidda ha assatika izatape isinozi be qodheni dunguza qachidesi isinozi qassi ziqi gidi mitha pute tokishe desi gede baggara qassi hara asatika duma duma mithata tokishe betesi

beyishinne xeellanas be'iza bessay beettishe dees ha bessazas giddozan qasse cilil'o miithha fuutey eqqidi dees ollazan ha ollazappe qasse lanqada lanqera xaraphey deishshin ha xarapheza bolla qasse asati issippe shiqidi uttidi izeti zoretishenne xaafishe deizayssi qoncekko

Polotika asati issipe idi shiiqidi ekkida ha asatappe giddo baggan qasse nuus ammano aawa geetettizaytikka be huhphesa bolla qoofeza wothidi ekkida izetappe gede guye baggara qasse dumma dumma ciisha woykko ciril'o mithatikka beettishe deettes.

Issiyade dizayssi ufayettishenne miicishe kushezan izi aazi oykkidakko erettibenna izi kushen oykkidaeya beyiidi miicishe dees izaska hupheza bolla qoofe dees gede baggada qasse karethara xaafettida amaratho xuufezan melka me sira saamenti gizayssi dees hessi gamathozan laamettishe qasse lo'o oosa saamenta intes gido geetettizayssezakko.

Issi katamay betishe des ha katamaza gidon qase nam'u tora hamutiza kameta woyko motoretanne bajaje getetizata lagishe de'zayti betishe detes hara bagara qsse issi adezi harezan mithaka canishin kache betese

Nam"u cugazan woyikko nam"u bessazan asat shiqidi utidayssa besishshe des ha asatikka Issi baggara ayeti issippe utidi suqizayssanne oththishe dizayissa qase nayt utidayissa besses

Meqdoniya geetiza bessan Itophphiya ammano aawatarane dumma dumma lo'o ooso ooththiza asatara issipe giigisida woosa bessi dizaaso woykko hidaare nam'u tammanne nam'a nam'u sha'anne tamman laappun maarotetha layththan hanidayssa bessishe de'es.

Daro asati issippe shiiqi dizaysa besishe des ha daro asati nam'u besan woyko nam'u cugan utidaysa besese Issi bagan de'izati qase kamezara asatara issippe gididaysa de'eshen hara bagan de'izati qase cugan cugan be shanxara woyko borsara hashen yedidi hametishe de'izaysa beshishe de'ese

Oydu adeti betiza qoncceko ha oydu adetape issi adezi chanape yidaysa malises woyko chana zere malizaysako izetape guye bagara ba kusheza duna bolla oykidi eretes

issi soo asata malizayti ubbaykka issife shiiqidi deettes ha soo asatappe nam7ati be nayta woykko guutha nayta idimmidikka guutha nayta uttida gede baggara qasse dizaytikka mela si7i gidi uttidi ha beyishekka deeettes

heedzdzu sohon shagetida asati beettishe deees issi sozan dizay issi naa dizaara tukke qolashe woykko tukke ayfeza pentisada qolashe micashe de7awus qasse giddozan nam7u macati deettes ha namu macatikka qasse sineza woykko tukke izan uyettiza sineza mecishe deettes iza tikkabe hupheza goozettidi deiza hara bessazan qasse oyddatikka deettes oyddatappe issineya heedzdzatas qolashe de7awus

Naro asati sipe shiiqidi eqqidayssa bessishe dees hasatikka ubbay giya woykko giya maliza bessazan shiiqidi issoysora tobetishenne zooretishe haasayettishe gididi eqqidayssa bessishe dees izetikka shanta woykko bolsa getettiza gooshozabe hashsheza bollaka ubbaykka bayidi deedayssa bessishe deees.

Asata naa gidinne issison ekkidi asati issisoppe haraso bana mala efiza kaame geetettizayssi bettishe dees ha kamezikka asata caanidi be giddon efidi haho a ogeta asata efishedi beettizayssakko iza achchankka asati ekkidi be huphekka oykkidi deizayssi qoancekko.

nam7u asatinne issi hari beettishe deees hanam7u asatappe issinezi hareza laaggifi dees issinezi qasse ha baggara si7i gidi uttidi deees harezaska medhozi booththa giddishin hareza bolla deiza dumma dumma mayoti woykko dumma dumma anqashata caani efishe deees

issi kaamey asata caanishe dees hakamez caanniza issaza giddon qasse asati gelana giidi wulazakka doyishe deezayssi qonce gelidi beettes hakamezi medhozikka izas booththa gidishin iza giddon qasse asati isoy soara gelidi dafettishenne marshetise deezayssi qoncekko

asati daro shiiqidi uttidayssi deettes ha asatikka dumma dumma katha ayfetanne shammizayssinne bayzizayssi deyidi deettes ha asati bayzizayssafenne shammizayssafe daro asati yiidi go7ettizayssa bessees ha asatikka maanayssa dumma dumma kathata izeti ekkizaso bessisheko deizake

issi kaame dizayssazi asa caanidi ekki efishe dees ya caani efishe diza kaamezi qase eqqidi issi adde gulantidayssa woykko indooni adde geetettidayssaza pude be gaththazan ekkishe dees ha addezikka gelana gin izaska qasse kaameza wulas doyettishe dees

Na'amu macati uttidi isssippe miiccishe de'ettes. Ha na'amu macatappe issi machay huphpheza bolla qoobe wutsida, ba kushe bollara qassi bas ayfe za'oyka issippe guye baggara qassi zo'ora oosettida mishizi de'es. Zo'ora oosettida mishizappe guye baggara daro asatikka bettishe de'ettes.

Issi addu dizayssi kaa'ettiza kuwaseza kufin oyqqidi dees haddezikka mayoza kessidi bolla be bollaza ha bessishe dees addezikka be ashchezakka bessishe dees aazan eqqide gizayssa gidikko abbaza giddon gelidi woykko aaho haaththaza giddon gelidi eqqidi dees.

Issi dubbushas woykko uttanas woykko iza bolla kaidi ka'anas lo'eza bessay beetisho dees habessayka dumma geetetti xayssittees hazumaza bollakka dumma dumma maatatinne mithati deezawussi qonce gididibi ettishe deees

issi asa kushe dizayssi beettishe de'es ha kushezakka bolla dhoqu histidi ichachu biradhetaka bissishe dees gede baggan qasse dumma dumma worati aaho worati beettishin haworatappeka gede hahora qasse zumati ekkiza bessayka beettishe de'ees

Issi addey dizayssi qoofe woththidayssi dees haaddezikka ayfeza bolla mana xeele geetettizayssaza woththidees ha addezikka qasse kafoyo gede bessishenne malatishe dees kafoysi toozikkehippe giti ekkizayssanne efeza bolla karethinne booththi deizayssa bessishe deees.

issi adde dizay si issi miishaza giddon galini dunguza may7o maydi ba achchezanka qasse dunguza may7otara mayettida dumma dumma miishata woththidi woththides izikka be qoodheza oykkidi ha be ishe dees ha baggara qasse dumma dumma misiletikka bettishi deettes

Issi hade dizayssi eqqidi ha biishi dees haddezaska hupheza bolla qoofe dees haddezi qasse qoodheza bolla dunguza qachidi ha biishi dees izappe gede guye baggara dumma dumma woratin bosheti ekkiza mithara deiza bessati beettosonna.

nam'u macati tiri miicishe deettes ha nam'u macatappe issi naya booththa qofe woththadus qasse issi naya ay hupheza bolla mana xire geettizayssaza wothadus nam'atikka booththa shurabe mayda idetappe gede baggara qasse cilil'o mithayka dishki gidi bettishe de'ees

Issi adayinne daro asati dizayissa besishshe de'es .issi adezi eqidi dees sekayitti qaase uttidi xaafishshe nne uttidi mela dizayita besishshe de'es.haape qase izetassi sinththe bagara saxinezza bolla azikka gelena mala digetizayiss besishshe de'es.

Issi adderanne issi inddera nam'ati issippe gididi uttishe de'etees; izeta giddon qasse xaraphezay de'es; xaraphezaza bolla kompiterey de'es; addezi qasse indeyo mobaleza haa simma giidi woosishe de'es.

ahyti shiiqidieqqidayssa bessishe dees ha ayetappe qasse issi issinetikka bi hupheza gullantidaytakko izatappe qasse issineya be kushezan horjoza oykkaduus issiyadezi qasse lastiqo oydiza bolla uttidi waraqataza bolla xaafishe deees izatappe gede baggarkka qasse qorqoro keeththazikka bettishe deees

Ha nayti woykko asati shiiqidi deezayssi aadese gizayssa gidikko issippe be sunthaza immishe de7ettes addezikka izata sunthaza xaafishe dees asasi xaafise gizayssa gidikko ha asati be oonatethaza perisanas giidikko

oddu asati issippe deettes ha oddu asatappe gede baggara nam'u addeti eqqidi de'iza ha qase uttidayti aazi othishe de'yo gizayssa gidikko issi naya issi neyo misile dentsa shedeos aazasi denthas ergizayssa gidikko itiophiya nashonal aydeza izas giigissana gaata iza denthashe de'os

asati issipe shiiqiri deizayssa bessishe deees haasatappeka qasse guuthara issi adde dizayssazi qasse hupheza bolla deizayssi kezikka dhaydayssa woykko bo7a geetettizayssazi bessishe dees izata giddon qasse issi inde dizaara benaakka idimmada woykko ba7ada eqqadus ha baggara qasse issi addey biirisan waraqataza bolla xaafisho deizayssa bissi she deees

Maca naytikka gidin attuma naytikka issipe gididi issoysa oykkidi ekkida aazas ekkido gizayssa gidikko be suntha xaafishede ettes aazas xaafis yogizayssa gidikko tamare keeththa malizason issipe gididi izesi xaafi shedeizayssi qonchekko.

Zo'o shurabe mayida kuwase kasachati issipe gidid medazan woxishe detes ha kasachati kuwaseza ka'anape sinthe be bolla gigisishenne be bolla pidisishe detes izetape qase gede bagaraka hara asi issi shiqi dizays qoncekko

Issi aho dembaza de'etes.ha aho demnazika aze giza giddiko kuwase ka'etiza bessako Kuwase ka'etiza bessan daro kasanichati ka'ishe detes.izape issi adde kundin qassi issi adde zinosan bollara gufishe dees

Issi aho dembazan hezhu asati beetishe de'etes heytika oonante giiko kuwase kasanchata woyko ka'izayta geteti xeegetetes ha asatika gede baha ka ha asatappe zo'o miishay lanqera zo'oti ekizays beetishe dees.

Daro nayitanne asati issippe shiqqiddi de'etees ha nayita qasi issi adezi tamarisishshe dees.izzikka azzi tamarissizze gizayissa giddikko dumma dumma issiporte qommoti woyikko kasa wani ka'ettizakonni izeta besishshenne erisishshe dees iza guyera qase dumma dumma shuchchati de'izayiss qonccekko.

Issi adde dizayssi kuwaase denbazan woykko kuwaase kawettiza aaho bessazan woxxishenne ha baggara gede ziqqi giidi dees. Gede baggara qasse issi na7azikka eqqidi de7ees. Izetikka aaze wothizo gizayssa gidikko kuwaase kaana giidi denbaza giigissishe deezayssi qonce giidi bettees.

issi maatazan woykko cilil7o dembazan kowaas kaayiza nayti deishe deettes ha naytikka kaasancha woykko kowas kaayizayta geetetti eretti ettes izetikka issoy issoyara idimettishinne eqqishe deettes gede baggara izetaka harati beyishe deettes

Asathi issipe daro asathi shiiqi dizayssa bessishe de7es; ha asathika kasanchchatha geetheththi ereththethes; izethappe heedzdzu asathi ha baggara eqqidi izethappe qassi issinozi be kushe dhoqqu ooththidi pude salo bessishe de7es; guye baggera de7izaythika eqqidi be kushe baqqishenne uththidaythi haa be7ishe de7ethes.

guutha nayti issippe giidi kashenne woxxishe geezayssa deezayssa bessishe dees ha naytikka aazi ooththo gizayssa gidikko kowaase denbazan woykko aahoheerazan kaana isati bishe deeizayssa qonca gidi bessishe dees ha naytikka assinale nayta geetetti herettetes

daro asati issippe kume mayo maydi shiiqidi eqqidayssa bessishe de7ees haasatikka qasse itiyophiyanne kare deretara itiyophiya gaseththiza asata gididi ubbaykka shiiqidi dee7izayssa bessees izatay ubbaykka oykkiday aaze gidayssa gidikko itiyophiya bandira oykkidayssa bessishe de7ees

haaddezi woxxishenne hamettishe dees izaska sunthazi oone geetettiza gizayssa gidikko qalenisa beqqele geetetti eretees haaddezikka wothancha geetettes izikkai gede woxxishe issikko shezani mayo aththidi woxxishe deizayssi qoncekko

issi aaho denbazan kaasancati quhaseza ka7ife deettes izeta giddoppe qasse issi tooce maawo maydayssasi biittazan kundidi gede ichidi deees izeta giddon qasse kuhaseza izetti ekkana gidi su yso hara mayfetife deettes

Issi aaho bessan woykko issi aaho denbazan kowaase kayiza nayti deettes ha kowaase kayiza nayte woykko kaasancha geetettizayti issi mala mayo maydi woykko zo'o ma'o maydi issife gididi eqqida izetappe guye baggara qasse izetara deiza asatikka deife deette.

Aaho kaasanchatinne daro asati sifesfigidi deezayssa bessishe dees ha kaasanchati aaho dembazan gididi kuwasesa kaana gidi issoy issara ge du eqqishe waha beyidi deezays qoncekko izetaska qoodheza izesa bessiza miishazikka deees.

Guutha nayti isi aahu denbazan keedi woxxishenne ka7ishe deezayssa bessishe dees ha guutha naytikka zo7o mayo ma7ida woykko arsinale geetettiza kaassa giddozappe moodetizaytakko izetikka kowasiza kaana giidi ahu denbazan woxxishe de7ettes.

heedzdo asati deizayssa bessees ha hedzdo asatikka kowaase kaasancha geetetti eretetes izetikka deizayssazi kowase kaawettiza bessa woykkosoo woykko denba geetetti xeesetes izetikka eqqida bessazi kehi lo7ezayssa gidishin izata giddon issi masara kowase beettishe deees

Ashoy kaqetidayssa bessishe dees ha ashozikka bollara ittezi dendin ashozi xalala toraza bolla kaqetidayssa bessishe dees ha ashozikka kare dere keyidinne nuus ichaso dammanne oddu milyone dollare geetettizayssaza nuus gelisiza woykko nuus gabe woththidayssazakko

Nuus foo7o immiza miishati deettes ha foo7o immiza miishati daro miishatide izetap deemisos lambay salon qasse awa ayfey dumma dumma miishati deettes izetappe qasse hayssi beettizayss aaze gizayssa gidikko koronte woykko mabrate geetettes ha korontezi izara nuus immiza ampule geetetti xeesetizayssazakko

Hezdzdu asati isippe gididi de"dizayissa besishsh des ha hezdzdu asatappe isinozi qase bolla ke'idi des aza bolla dize gizayssa gidikko karet buketida gashshe utulaza buketidayssa bolla canishshe de'ishshin iza bolla ke'idi dettes izetappe gede bagara miththati issi bolla keeletidi de'izayssa besishshe de'ess

Bollara pirradhiza orphohilley bettishshe de'ees orphilleza bollakka itophphiya gettetiza xufey xafettiday qonce giididi bettees orphohilezas medhdhozi woykko mallazi boththakko iza blla qasse bolla qasse tophphiya bandiray heedzdzu mallan tiyettidaysi bettishshe de'ees

issi kame dizayssi eqqiri dees iza bolla qasse zo7ora deizay guhe baggara dees he zo7oza bollan qasse booththara xaafettida xuufey beettishe dees he xuufeykka amarethora ka hareharer geetettiza xuufezikka bettishe deizayssi qoncekko

issi kaamey dizayssi asfalte geetettiza ogezan woykko shuchchara lo7ethi oosettida woykko baasettida ogizan hamettishe deees hakaamezikka asa nayti toora hamettidi be qopfiza qofaza eledidi gakkonta mala izata elesidi gaththana maaddiza miishekko

ogeza ta beeshin taas shuchchara ginbettida aspalxe nuni giza ogezi betti shi deees ha ogezikka dumma dumma iray bukkiza wode haro yiidi iza meeconna malanne efonna mala oosettidayssakko hiza giddon qasse dumma dumma asati guutha nam7uto kameyn hamettishi deees

issiy addey aaho ogezan laaggishe aazi laaggize gizayssa gidikko nan7u toh diza motore geetettizayssa woykko motor saykile geetettizaaro laaggishe dees goye baggarakka guuthara hayishe laaggishe deizayssa beettes isetappe qo ogezappe gede baggara gitta mithatikka beettizayssi qoncekko

issi oge shuchchara oosettida ogey dees he ogezan qasse issi addezi hamutishe dees addezappe gede baggara qasse kaamey bettishe dees ha kaameykka nu wolqappenne nuuppe gita gidida woykko deexo gidida oosota nus maaddiza kaamekko

Issi para dizayssikka caannishe deees aazi caannize gizayssi gidikko gaarezan caannidi efishe deees gizaska eeshoosi bettishe deeys hafarazikka soome doosa gidotappe issi no gididi musdaro goa immizaydae kaissinoosakko

daro macati sife shiiqidi deizayssi qoncekko daro macatappe issi adde dizayssazi ize ta misile denthishi deees ha daro macati qasse aazi ootho gizayssa gidikko kaameza giddon gelana giidi issife yefaran eqqida ykaamezaska qasse wolaza duyfe nam7u asatikka deettes

Daro asatinne daro kaameti leezayssa bessiis akametikka yafaran gididi ekkidalssanne asa naagisho deezayssa bessisho deees iziti diiza ebbissazikka keehi dalga denban giya malizayssazanqo.

heedzdzu dozooreti issife gididi deisho deettes ha hedzdzu dozoretikka dhuma woykko katetha biittazan eqqidayssi qoncekko ha hedzdzu dozooretikka aazi ooththizo gizayssa gidikko nuus oge baasishenne kathata nuni izan goydi zerana mala maaddizaytakko

issi wolqama makina de'izayssi dumma dumma kathata dadmmadumma dumma qommota miisha qommota caanishe dees ha miisha qommota nam7u asati isa bolla keydi caanishe deyzayssi qoncekko ha bagga qasse biittaza nammu asatikka eqqidi deettes

issi kaameya de7awus ha kaameyska toozikka katethakko nam7u tohoykka beettees bolla baggara qasse zo7okko giddodan qasse issi addey uttidi izo laaggishe beezayssi qonce gididi beettishe dees gede baggara qasse aaho keeththatinne wolqama bessa sooti beettishe deezayssi keehippe beettees

.oydu asati utid detes, ha oydu asatape issinez adeko , ha adezika micishe kushezan saane malizaysaza oykid de'es, izetappe qase sekayti guutha naytako, ha naytika he adeza gidon athid utidi adeza beyishe dizaysi qinceko

issi adde dizayssi gede mithata woykko dumma dumma feyxata tookkidi dees ha feyxxatikka azasi goyzo gizayssa gidikko nuus anqasha sohoti woykko anqasha bessati deezayssa pittanas maaddettes addezikka be hashsheza bolla bayidi hametishe deizayssi qoncekko

asati sippe gididi shiiqidi deizayssa bessishe dees haasatikka qasse gede baggara macati deishin ha baggara qasse dumma dumma addeti de7ettes izetikka issoy issoyra zoretishinne tobetishe deezayssi keehippe geesh gidin beettes

wolqama shuchchappe ginbettidinne mithara walaketidi keexxettishe deiza keeththezi beettishe dees ha keeththeza bollaka cilil7on qashettida foloshite maliza meisheykka deishe dees iza achchazan qasse dumma dumma mithatikka diccishe deizayssi qonceko

asati sipe shiiqidi eqqidi deida ha asatikka be sinthezan zo7oranne booththara pudhida ciishaza woththida iza achchan qasse pampara haaththe deejayssa bessishe dees hessika xarapheza bolla uttidayss qoncekko ha asata giddoppe issinodikka bero hupheza bolla booththa qoofe woththidees

Shuchchappenne mithappe ginbetti oosettida keeththezi dees ha shuchchappenne mithappe oosettida keeththezi qasse garsa baggara shubora qashettidayssi betihe dees burokka ha o ginbezi oosettikeonnayssi qonce gidishin iza achchenka qasse dishko mithayka bettishe de7ees.

Poyddu asati eqqidi beettishe deettis ha wuyddu asatappe issinoya macakko izeta giddon qasse xaraphezaz dees he xarapheeza bolla qasse pampazi eqqidayssi beettis ha pampaza achchen qasse warakatay xaafettidi deizayssi dees ha wuyddu asatappe issinozi be kushe dimmidi eqqida izetikka duge xarapheeza bolla issife beyishe deettes.

Aaho katamay bettishe dees ha katamaza giddon qasse wolqama keeththa woykko wolqama shuchchappe ginbettida keeththati beettishe dee dees ha izeta gassan qasse dumma dumma kameti dettetes ha kametappe ha baggara qasse pooteti doliza bessay beettishe dees.

Issi naazi haasa7'she deesi issinozi qasse kushe denththishe dees ha naazasika huphezika dadetidi dees.

Ha aaho shchara osetida besas woykko sohos betishe de'es , ha sohos asphalte getetizaysan anjetida asat be anjetida mayoza mayid qopezaka hu'en wothid mamutishe de'etes, izetappe gede guye bagara gita mithayka de'es.

Issi astamere dizaysi eqidi ha beyishe des astamarezika bene besiza bootha mayoza mayides kushen bi'irezara waraqatara oykidi micishe des izape gede bagara tamare nayti izan tamaroza kifiley de'es

Iissi tamareso keeththay beettishe dees ha tamareso keeththaza giddon qass dumma dumma ha maxaafa kifileti beettizayssa bessishe dees ha maxaafa kifileta giddon qasse he iza naagizadezi uttidayssi qonce gididi beettees ha maxaafaza giddon tamare nayti gelidi dumma dumma bese izeti issappe nababidi erana mala de'iza bessakko.

Guutha nayti timrtte keeththazan tamarishe dizayssa be7ashe de7ays. Ha guutha naytikka kusheza denthidi astamarey izata oycha oychiza wode oychazas zaaro immana giidi be kushetaka izati denthishe dizayssi keehippe bettishe de7ees.

Issi tamare keeththasan guutha nayti gididi be oyddoza bolla uttidi xaafishenne ha be ishshe deezayssa bessishe deees ha guutha nayti issi neeti xaafishin issi nozi qasse ha be ish ubbatikka uttidi deezayssa bessishe deees.

Daro asati shiiqidi issi bolla tamariza tamare keeththe bessishe dees ha tamare keeththekka katama heeran woykko katama bessan beettishe dees ha katama bessan beettiza tamare keeththazan qasse dumma dumma asati shiiqidi tamarizayssa bessishe dees

Asati daroy shiiqidi eqqidayssa bessishe dees ha daro asatappe issi addezi erettidayssakko izikka oone geetettida gizayssa gidikko biranu negga getettizayssi bettishe dees hessika itiophiya timirte keeththa ayssizayssakko izappe gede bagga qasse duggeh dere asa ayssata asata ayssiza woykko duggeha kilideta ayssiza ma kawuzi xilano geetettizayssazikka bettishe dees ha baggarakka qase macati uttidi tamarishe deettes

madadan keexxettidi deiza keeththati beettishe deettis ha keeththatikka guuthatakko guuthatikka qorqoro malizaytakko ize ta giddon beyanassinne xeellanas keehi lo7izayssanne ufaysizayssakko gedezan qasse aaho denbaynne katamay beettishe deees

Daro macatinne addeti gididi deezayssi beettes izatappe shagoti utti dishin shagoti qa eqqidi deettes izatikka izan uttida miishazi ke cililo maata woykko daro maata giddon deettes izatikka maydamauzy sineti sineti anjettida mayo malizayssaza maydi deettes.

Issi aaho denbazan nam'u itophiya bayndelay kaqettidayssa bessishe deees ha nam'u itophiya bayndelatikka keehi gita mithaza bolla kaqettizayssi beetihe dees idatikka deiza bessazi tamare keeththa malizayssanko.

Oyddu asati iqqidayssa bessishe deees ha oyddu asatappe qasse issi neya maca gidishin sekayti qasse addetakko he addetappe issi woykko nam7u addeti be kusheza udumidi de7ettes izetappe indiya qasse kushenikka moobaaleza oykkadus izetappe goye baggara qasse dumma dumma mithati beettishe de7ettes.

Nam'appenne heedzdzappe bolla gidida asati issipe eqqidi deettes izata giddon itiophiya kawo doktore abi aymede kiitettizayssazi eqqidi dees izikkazi wooththi fideyze gizayssa gidikko maxaafaza nababishe dees izi nababiza maxaafaza qase sekaytikka xeellishe de'ettes.

katama asati giidi issipe gididi shiiqidi deishe deidayssa bessees ha asatikka aazan shiiqido gidayssa gidikko tamare keeththan shiiqida tamare keeththa gede bagga yelaagati eqqidi be ishin qasse nayti uttidi deettes ha naytikka xaafishenne bireza kushen oykkidi gede izeta be ishshe de7ettes

Nam'u kaamey dizayssi hametishe de'es ha nam'u kaamezappe qasse guye bagara issi addey dizayssikka ogezan hametishe de'es ha nam'u kaameti hametishe de'izaysazikka ha wora giddorakko iza lanqetarakka dumma dumma babisiza miththati wolqama miththati de'izayssa bessishe de'es.

Duma duma doyzore qomoti deetes ha doyzoreyika nus oge othanas katha bitta nus katha nuniizan zerama mala bitta nus dembataka baasetes ist qase oydu asati eqidi de'ishi ha asati qsse nam'ati macata gidishi mam'ati adetako

nam7u aaho ogeti beettishe deettis hawogetikka shuchchappe oosettida woykko aspalte geetettizaytakko iza giddon qasse kaametinne asati toora amettizayssi qonce gididi beettishi dees gede baggara qasse dumma dumma keeththatinne mithati beettizayssi qoncekko

Issi adde dizayssi be duunaza duyudi ha beyishe dees haddezikka nam'u maawo issi bolla may'des addezappe gede baggara qasse daro asatikka bettishe deettes addezaska ha'ikka guye baggara kamey bettishe dees kamezappe qasse gede baggara dumma dumma mithatikka bettishe dezayssi qoncekko.

Nam'u ogey beettishe dees. Ha nam'u oogezikka shuchchappe woykko shuchchay oosettidayssakko. Issika asiphalte getteti erettiza issazakko. Izan qasse issi addey hamettishe dees. Issi ogesanka issi kaamay hamettishe dizay issi beettees.

nam7u asati ogezan eqqida ha nam7u asatappe issi addizi qasse nu sarotetha woykko nuna naagizayssakko izetappe qasse gede baggara hakamezi issipe gididi yafaran eqqidayssa bessides izetikka eqqida ogezi shuchchara oosettida ogezakko

Daro asati issipe shiiqidi eqqidi de'iza issi qonccidi be'ettishede. Ha asatikka aza otti gikko, dumma dumma nuusi haatha immiza miishati de'ettees. Haatha immiza miishata haathati nuusi goggana malanne, nuusi eti kiyaana mala eti kessishenne eta oottishe de'ettees.

Issi Adey de'izaysi ba kusheza idimidi ha eqidi beyishe Desi,ha adezappe qase gede bagara guutha na dizara eqadusi,adezasi qase guye bagara shubora keshetida keshatinne mithati beetishe de'etesi.

haaththay nuus daro go7a imishe deiza miishatappe issi nuuzakko haaththa nuus medhiday xoosse oykko nu demmizaykka haaththe bira ciggonnanne biittappe gidishin qasse hara baggara nu demmizay ginbetti deiza bessatappekko ha ginbetti deiza bessatappe nun demmiza haaththezikka dumma dumma kaththata nuni izan kaxesana mala ne murdu sana mala maaddizayssakko

Dumma dumma tubbotanni pudde podhdhidi pudde haaththezi booththan ke'ishe dizayssa besishe dees izappe gedde baggara qase dumma dumma gimbben oosettida keeththtikka issi bolla gididi keexxetidi de'izayssa besishe dees

Nuni haaththa demmiza sohoti woykko bessati keehi daru takko izetappe issi nuuzi shuchchan ginbettiza bessako haytay bettife deizay aze gizay sibdukko shuchchan ginbettidi nuus nuni izappe haaththa uyanassinne dumma dumma kathata izaa izan muurtu sanasnu maaddiza bessataqo beettike deizay

issi macaranne issi adderabettishe deettes issi macayis huphezi keehippe woykko issi kezi keehippe gitanne karethakko izakka maydayssazi booththa shuurabikko issi addezi qasse karetha shuurabi maydes izetikka gede bagga gede simmidi yoone aase ooththizayssa gidikkoka erettonna

haaththey nuus keehi go7o immiza miishatappe issi nozakko ha haaththeykka nuni awappe awappidemmi zougizayssa gidikko nuy dumma dumma bessatappe haaththa demmana dandayidos ha haaththey nuus immana mala ooththiza qasse dumma dumma kawo oosanchati nuna maaddidi haaththata nuus kessietes

Asati issoy isowura giddidi azi ooththishe de'izo gizayssa gidikko haaththay nuusi keehipe go'iza miishatappe issinozakko. Lemisos nuni izara kaatha kaathanas,kaathay izara lo'iddi muuruta imanas maadiza miishshakko.ha haaththaza asati issippe giididdi haaththazi izara yanna mala Oge medhishshe woykko kesishe de'osonna.

Gede baggara qorqoro keeththay beettees ha baggara qasse asati eqqidinne dizayssurussees ha asatappe qasse issiyaddezi bena gulantidi eqqides izatappe issin deya qasse jarkanezan haaththe duuqashe de7awus ha asatappe qasse guutha naytikka gede baggara issipe oyketida hamettishe deettees.

Isi addezi uttidi ha be'ishe dees aazey gizayssa gidakko iza achchen deizayssi aazey gizayssa gidikko arbamince katamazan nuus haaththenne dumma dumma wolqqa immiza miishati woykko biroti dees tees haytikka beettizay awane gizayssa gidikko debube itiophphiya kilile mangiste woykko kilile aysso keeththan giddon bettettes